Bindirigu n boŋo maa ka di bɛ laa puuni n tam teebuli zuɣu di nyɛla boraadɛ kpulaa nahi ni gala dibaata n ti pahi zaham ni naanzuwa ka di bɛ laa puuni n tam teebuli zuɣu ka teebuli maa tani maa niŋ zaɣ ʒiɛ laasabu

Moɣali n doya ŋo maa ka bi kana ti toori kom di puuni bihi anahi n nyɛba ka aa bɛ di puuni ka bia yino dabi tiŋa ka lara ka bihi ata mii kuriya ka bia yino lara ka di ŋmani kobli laasabu n do bi nyaanga

Salin gbiribi n boŋo maa ka bi niŋ ka mɛneeka laasabu n sa dari n zaŋ woya nim pa di zuɣu ka bi yisi li ka yino kuriya toori tankpaɣu maa soŋdi tiŋa ka yino mii gbubi pai n ʒɛya toori tankpaɣu maa bi nyɛla niraba anii ka bi zaaha yino ʒɛ zuɣusaa ka shab mii kuriya

Salin gbiribi n boŋo maa ka bi gbiri salima ka do titali so ku ʒɛ zuɣusa ka tihi ʒɛ di nyaanga ka kuɣusi dibayi ʒɛya ka so bi ʒi dizuɣu dabba maa bin paai kamani ninvuɣu pihiyobu laasabu ka woya nim ku dondoya